Salɔ n bɔŋɔ, bi nyɛla linjima anu. kagbubi so. ɔpilila zipilipiɛli. kaye lii gaʒɛɛ. kaso jinjam sabinli linjima nim maa nema nyɛla zaɣi nuɣuso

Kom n doya ŋo ka shiipi nim bɛnbɛ di puuni ka di kpaŋsi maa tihi saya ka tihi maa kama nyɛ zaɣ vakaɣali shiipi nim maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla

Gbanpiɛla n bɔŋɔ bi ʒɛmi yuundi ninyula ka loori lu n maɣasi taba ka yino yɛ liiga zaɣ nuɣso ka so jinjɛm zaɣ nuɣso so so jinjɛm sabinli n ʒɛya

Bindirigu n boŋ di tamla teebuli zuɣu bindira maa nyɛla kodu galli zaham ka di bɛ laa ni

Gbansabila n boŋo bi biɛla kom ni bi ʒila ŋarim puuni ka bi niraba anahi yɛ bi niɛma ka yino yɛ liiga ʒiɛ n ʒiya ka piɛɣu pa ŋarim maa zuɣu

Paɣa n boŋo o ʒila kuɣu zuɣu ka o zabiri yirigi ka o yɛ liiga sabinli ka tabiibu maʒini tam o tooni n tam teebuli zuɣu teebuli maa nyɛla zaɣ piɛlli ka kundu pa teebuli maa zuɣu

Gbansabila n boŋo ka paɣa ʒɛya o zaŋla tani zaɣ nuɣso n niŋ o ni ka so mokuru ka di nyɛ zaɣ nuɣso ka bi nyaanga ka Anfooni biɛni

Gbansabila n boŋo bi ʒɛmi tumdi tuma ka kom do bi sani ka yino gbubi soobuli ka yɛ liiga zaɣ nuɣso ka so jinjɛm sabinli n ʒɛya

Gbansabila n boŋo bi nyɛla bi niraba anii bi ʒɛmi n tumdi tuma ka yino yɛ liiga sabinli ka so yɛ liiga vakaɣali ka di booi zaɣ dozim dinni

gban'sabila m-bɔŋɔ teebuli za bɛ sunsuuni bɛ ʒimi n-dira ka binnyura tamtam teebuli maa zuɣu bɛ nyaaŋa tihi zaya ka tihi maa kama nye zaɣ'va

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka zaŋ teebuli bila n zali o tooni ka parantɛ pa di zuɣu ka buɣum ni daangi ʒɛ o tooni

Salo n bɔŋo doo n zaya ka nyaɣi baaji sabinli ka yɛ liiga piɛlli o gbubi batuuta ka paɣaba ʒi o nyaanga ka yɛ niɛn piɛla bi puuni so zaŋ bɔbi zaɣa nuɣusu n bɔbi.

Paɣaba n chɛna bi ʒirila taha ka so gbubi baaji ka di nyɛ zaɣ dozim ka so yɛ liiga ka di nyɛ vakaɣali kama

Salo m-bɔŋɔ bɛ nyɛla linjimanima bɛ nɛma maa nyɛla zaɣ'sabila ka pili zipili sabila ka so ʒe bɛ nyaaŋa ka ye liiga dozim.